Ha"i wodee ehiido woykko zammaana sohuwappe sohuwa qaattiya woykko tiranspporttiyawu go'ettiyo cora miishshati de'oosona. Hegeetuppe amaridaageeti: kaamiya, motoriya, saykiliya hageti biittaa yeenna wodiyan aybaa go'ettiyonaa?

Asay issi oosuwa guutta laafa yaagidi karennaaninne. shenetennan oyqqidi oottiyogan zal"iya gidikkokka qassi zal"iyogan xoqqasaa gakkanawu danddayees. Ha xoqqasaa gakkanawu danddayiyo zal"eti aybee aybee?

Keehippe lo"iya woykko asa ufayttanawu ba bolla ba huuphiya shemppisan giidi biyo sohoy zannaqa getettees. Ha zaanaqqa sohotuppe wolayttan de'iyaageetuppe issuwa sunttay oone?

Cora naati luxetta keettaappe issippe yiiddi de'iyageetu garssan de'iya issi caamma boottaa wottada zo'o borssaa ba'ida na'ee huuphee keehippe adussa. I huuphiya puulay ayiba naagettidee! Hegee tumu huupheeshsha!

Dumma dumma bootanne eqqota qonccissiya malatay woykko banddray de'ees. Haheetu garsssn Topphiyan heezzu meray qommo de'iyo banddrati de'oosona. Ha meratuppe maatama meray aybba giyaaga qonccissii?

Goshshaappe beettiya meretati darotoo Toophphiyaa namisaappe naagidi wottidosona. Ha goshshaappe beettiya murutatu qommoy aybee aybe? Eta sunttaykka ooneeshsha?

Meretan keehippe yashshiya xoqqatettan keehippe erettida wolaytta giddon de'iya daamoota deree meretettayinne ne heeran de'i? hegaa ne be'a eray?

Asaa kushiya hiillatuppe issuwa gidida woyikko hiilla miishshatuppe issuwa gidida urqqaappe merettiya shaatiya giyo miishshay aybawu maaddii?

Dumma dumma kaamiya laaggiya dumma dumma kaamiya laaggiya eranchchati bantta maayana koshshiya maayuwa maayoosona. Ha maayuwa maayana xaykko seeraa naagissiyageeti eta ubba wode oychchhoosona. He maayuwa go'ay aybeeshsha?

Wodee ehiido dumma dumma elekitiroonikise iqati de'oosona. Hegeetuppekka issuwa gidida ereede xaabee ubba wodiyanikka oduwa dere asaakko gattiyogan maaddes. I gattennaakko shin?

Macca asay darotto keetta gidduwaa keehippe daroppe puulayddinne geeshshatetta keehippe naagidi oyqqees. Ha keetta gidduwa puulayyiyooga qassi attumassaykka keehippe ufayttees. Keettaa giddoy puulatenakko gakkana qohoy aybbeshsha?

Darotto asay wolayttan wogaa maayotta bullukkuwaanne haddiyaa milattiyaagetta kushshe hiilan dumma dumma miishatta go'ettiyoogan medhdhosona. Hegettupekka amaridaagetti hadiyaa goyooga.

Cora asati issippe giyan zal"iiddi de'oosona. Baggay maayuwa, baggay caammaa, baggay qassi miyo kattaa ayfetanne ataakiltteta bayzzoosona. Hageeti ubbay issibaa zal"iyakko asay harabaa awuppe demmaneeshsha?

Issi asi ba de'uwa bollan ba de'uwa kaalettanaw dumma dumma oosota baaso oottanawu koshshees. Ha oosuwa baaso oottibeena asay ba de'uwaa maara kaalettana danddayenna. Baaso oosuwa yaagiyooge woyggiyooge?

Guuttaa naati diccidi xoqqasaa gakkanawunne luxiddi bantta qoppiddo halchchuwa polanawu bantta luxettaa baaso ootanawu koshshoosona. Ha naati bantta luxetta baaso oottikko bantta koyossaa gakkanawu danddayoosona. Baaso oottana xaykko eta gakkana qohoy aybeesha?

Macca naati darottoo banttana puulayana go"etiyo dumma dumma puulaa miishshati de'oosona. Hageetu giddoppe issuwaa gidida menttershsha tiyyiyooga sunttay aybba getetti?

Daro wode macca naati bantta biradhdhiyan, hayttan, qassikka kushiyan, qooriyan, bantta huuphiya bollaa bollan allequwawu go'ettoosona. Ha alleeqoy eta ayibaa maaddi?

Doozati woykko nuuyyo daro go"a immiyaageeti banttaa koyiyo keena awa poo'oynne haattay xayiyyaana gidikko waaniyona?

Darotoo oorattabay kasetidi yiyo saatiyan koyirottidi go'ettanawu danddayiyageeti katamaa baggaara de'iya naata. Eti muletoo oorattabaa go'ettoosonashin eti go'ettennaakko oonee ekkanay?

Tammare kettaa gidon tammare go'ettiyoo dumma dumma buquratti de'ossonna hegettuppe amariddagetta, hegetti uttanawu oyidiyaa, xaffanawi karrettta woyko bottaa salledanne, xafiyoo mishsha koshees.ha salleday baynakko tammaree aybinni tammaranawu de'i.

Dumma dumma mittaa ayfeta mangguwaa, muuzziyaa, abokaadduwaa malatiyaageta giyaappe shammosaara woyikko ogiyaappe shammosaara ekkidi meeccennan miiggiyoogee payyatettawu iita miiggiyaakko nu bollaa ayba qohuwaa gattanee?

Cora asay issippe shiiqidi hashetidi maadettidi wolaytta wogaa keettaa keexxiiddi de'ees. Ha asaa miyyiyara kanttiya asay qassi woygidi anjjaneeshsha?

Ha'i wodiyaan elektronksse miishshaattuppe issuwaa gidida cogga gattiyaga woykko silkkiyaa cora qeeri naati keehippe dossossona. Ha naati ha silkkiyaa go'ettiyoogan etta gakkana dandayiyaa qohoy aybeesha?

Xoosi medhdhido xeelanawu keehippe lo'iyaa puulattidi uttida issi heera he puulattetay pacenaddan oottana waatidi naagana koshshi?

Daro wode asay mittappe pooxettidi, masettidinne molettidi kiyyiya xawulan dumma dumma so buqurata leemisuwassi oyddiya, alggaa merissees. Ha merissiyoogeeta dumma dumma meran puilayees. Dumma dumma mera tiyyenakko aybbi hanane?

Baabure keettaa karen badalaa asaappe qorqoruwan maki makkidi bayzziyanne shammiya woyikko zal"iyaa asati woysan bayzziyoonaa?

Naa"u sha'anne. tammanne laappun maarotettaa layttan tammanne naa"antta kifiliya luxiya luxiyageeti wursstta paaciya ekkiyo wodiya erissidee?

Keetta giyogge asa naa baaso woyko koyro xekka koshshappe issuwa ha keetta asay bawu mitta shiishiyaggan cora asa banttanara shiishiyoggan issippe dagottidi keexidi go'ettosona asay coray maadenakko issi asi barkka keexi polana dandaysha?

Issibba baasso oottidi oyqqida asi he oottidoban diccanassinne qassi daro go'aa demmanassi dandayees, baasso haggaza oottidi oyqiddo oosuwaa maara oottenani ixiyaakko aybba mettoy gakkana dandayiy?

Beni wode woykko kase asay wodee ehiido kaamee baynna wodiyan paraa, baquluwa hegeetanne hegeeta malatiya oyddu gediyan hemettiyabata sohuwappe sohuwa qaaxxanawu go'ettiyogee beettees. Hageeti ayba ay keena wodiya hemettiyonaashsha?

Cora Mera dumma dumma keehippe lo'iya caammati issi shuchchan keexettida keettaa giddon de'iyageeti ubbikka bayizooyye?

Guutta naati biron yelettidi diccidi bantta koshshiya qumaa kifileta maaraara leemisuwawu harggiya teqqiyagaa, kooliyanne gimbbiyagaa hegaanne hegaa milatiya qumaa qommota demmana xaykko gakkiya harggee sunttay ayba geetettii?

Wolaytta giddon duguna panggo allaanan de'iya biixxanna yaagiyo katamay deretettay, heeray lo"ii?

Mitaa ayfetanne ataakilteta meecci geeshidi qawu'iya gidin teeraakka geeshshidi maanawu bessees. Ha mittaa ayfeta geeshshenan miyoogan oyqqiya gargeti oonee onne?

Meretettaanne heeraa darotoo hambalaachchiyaya corabati de'oosona. Hageetuppe leemisuwawu heeraa hambbalaashshiyabati ogiyan zin"Ida haattaa. Ha haattay darotoo shekkeriya harggiyan gattiyogan keehippe qohes. Ha haattaa waatidi xayissanee?

Issi yelaga na'eera yelaga wodallaara issippe naa"ay taran taran wolaytta sodo Amba giddon hemettiiddi haasayiyageeti erissuwa odiyonaa?

Corraa Toophphiyaa asati issippe shiiqidi Toophphiya banddiraa mera mayuwaa mayiidi, Toophphiyaa banddiraa kushiyan oyqqiddi bosonna eti oykiddo bandira meraykka heezzu meraa, zo"o, maattaa meranne adil"e ciishshaa mera haga giddon adil'e ciishshaa meraassi woygiyaa birshettay de'i?

Ha'i wodiyan carkkuwan oduwa gattiya woykko telegramiya, faasibuukiya heganne hegaa malatiyageeti de'oosona. Hegeetu go"ay ha'i nu wodiyaa ay maadi?

Polottikkabaa woykko seeraba eriyaa asati daro wode polottikawu haaretosona. Qassi keehippe naagettidi i giyoogadan kiyosonanne geloosona. Ha polottikawu haaretenako merettanabi aybeesha?

Dumma dumma sohotun kawo keettan dumma dumma sinttaara kaalettiya erettida aawati de'oosona. Hageetuppekka wolaytta sooddo yunbburshiya giddon de'iya sinttaara kaalettiya diiniya oosoy ayba gidaneeshsha?

Darotoo asay heeran dozata puutiya puutissiyogaaninne qassi gitaa gididaageetakka ehidi tokkiyogan kuwaa demmanaassi qassi irxxa carkkuwakka demmanaassi tokkoosona. Eti ha mittaa tokkennaakko gakkiya qohoy ayibee?

Moochenna Booraggo zanqqa sohuwaa be'iddi simiyaa asa giddon de'"yaa wolaytta wogaa woykko dunguzza maayidda wogga yetanchcha sunttay oona getetti?

Darotoo asay koskkiyappe daruwa supper markkeetiyan de'iyabaa shammanawu keehippe dosees. Ha supper markkeetiya diyabay gujjikkokka gujjoogaadan gujjidi shammees. Koskkiyagaappe dummatettay de'ishsha?

Aayeti bantta naata darotoo tamaare keettaa biyode macca naatussi huuphiya keehippe puulayidi dumma dummaban qachchidi yeddoosona. Eti puulayennaakko naati waananawu diyonaa?

Beni asay Toophiyan hanidaaba yelettappe yeletawu xaafidi darotoo maxaafa meran xafiyoogan yelettappe yelettawu aattan danddaayees. Ha maxaafay baynnakko yelegay taarikkiya aybbin eraneshsha?

Ha saatiyan erettidi keehippe wolqqaama sohuwan uttida asatussi baaso oosoy ayba giddana giidi qofetti bantta oosuwan hagawu gakkidi xeesettanaadan oottida baaso oosoy aybesha?

Seeraa naagissiyaageeti daro bantta huuphiya qophiyaa wottidi bantta kushiyaan masariyaa oyqqidi eqqoosona. Eti ha masariya oyqqenakko gakana qohoy aybbeshsha?

Seeraa naagissiyageeti kaamiya laaggiyageetussi maara laaggana malanne palahaa caanennana aggana mala odiidde diyonaa?

Darottoo tukke keettaa pengiyaninne kattaa keettaa penggiyan kattaa misiletuura de'iya pootuwaa kaqqoosona, hagaa eti aybbissi oottiyona? gaasoy aybee?

Keehippe lo'iya deriyan doodetti uttida mittay, wogga wogga doozati diyo sohuwan eqqida yelaga na'iya karetta suriya gixxidaara ay mala shuraabiya maayadee?

dumma dumma deretettaa asaa deriya qonccissiya banddirati de'oosona. wolaytta deretettaa asaa qonccissiya banddirawu meray ay malee?

Issi dere asa taarikkiya woykko deretetta issi shuchcha asaa taarikiya yeletappe yeletaw aattanaw dumma dummaban xaafidi qonccissanaw danddayeettes. Ha xaafiyobati aybbe aybbeshsha?

Issi erettiida gita asay woyikko xoqqa sohuwa gakkida asay ba yeletto wodiyaappe doommidi hayqqido wodee gakkanaashin de"iya ba buzo taarikiyaa xuufe malkkiyan asaappe asawu maxaafan xaaafiyoogan gattana danddayees. I xaafennaakko aybippe erana danddayi?

Darottoo so miishshata kushe hiillanchchati urqqaappe nukkidi ginddiddi medhdhoosona. Ha so miishshatuppe amaridaageeti bashiya, baattaa, jabanaa malatiyaageeta, etassi go'ay aybee?

So miishshati bayzettiyo sohuwan keehippe lo'iya puulatti uttida wurccuwan de'iya distteti de'oosona. Ha disttetu miyyiyankka issi wogga aayyiya eqqada wachchaydda de'awusu. Ha mishiriya disttiya shammananayshsha?

Darotoo erissuwa aattiya asati dumma dumma qommo misiliya malaataa qonccissiyaagaa odoosona. Leemisuwawu akkamo keettaa gidikko hegaadan A malaataara bessoosona. Ha malaataa giddon immiyo go'aakka qonccisoosona. Ha go'aa qonccissennaakkoshin?

Oduwa aattiya asati daroto odibessaaninne iraaddoniyan aattiyo wode daro asay uttidi ezgges. Wolayitta odibessan oduwa aattiyageetuppe issoy woldetsadiqa temesgena giyogaa. Ha odanchchay awan yelettide?

mitta giddon uttada boota shuraabiya maayada huuphiya dadaydda de'iya na'eeppe guye bagaara de'iya keettay ay mala meraa tiyetti uttidee?

Karetta woggaa miizze qoriyaan keehippe lo"iya adl"e ciishsha mera alleeqoy de'ees. Ha alleqoy miize hayttan ayssi wodhdhideeshsha?

Ha dumma dumma sohuwan biiruwa oosota medhanawu dandayiyo xawulaa oosoti de"oosona. Ha xawulaa massidinne molidi giigissiyo miishshatuppe amaraageeti mederderiya, uttiyo oyidiya hegaanne hegaa malatiyageeta.

Kawuwaa oosuwaa oottiya asay darotoo guuran naa'u saate kumennan bantta sooppe kiyidi bantta oosuwaa keettaa geloosona. Ha oosuwa oottiya asati guuran kiyidi bantta oosuwaa gelennaakko eta gakkana qohoy aybeeshsha?

Issi keettan de'iya asawu cora qommo so miishshati woykko buqurati koshshoosona. Hegeetuppe leemisuwawu jarkkaanee, disttee, bashee, otoy dumma dummati koshshoosona. Ha ubbaa giddon gita go'aa immiyagee aybee?

Issi polotikaa naagennan ixxida ezaawa seeraa naagissiyaageeti oyqqidi keehippe shocciidi xaace keettaa efidosona. Ha ezaawa eti waatanawu de"iyoonaashsha?

Darotto tukke keettaa cora attuma asati issippe shiiqodi uttidi takkoosona. Ha asati darotto miiccidinne kaa'ide daro saariya aattoosona. Hageeti ubba wode ayssi tukke keettan uttiyoona?

Geela'o na'iya karettaa suriya gixxada boottaa kootiya maayada qooriyan alleequwa wottada siiriyan wottiddo alleequwaassi meray ay malati?

Issi caammay bayzzettiyo keettaa karen dumma dumma meran puulati uttida keekippe lo'iya caammati de'oosona. Ha caammatu ubbaappe bollaara de'iya boottaa cammee gatee woysesha?

Dumma dumma meran puulatti uttida maayuwa mayida na'aappe guyye baggaara de'iyaa deriya bollan eqqida mittaa qommoy aybaa geetettii?

Dumma dumma buqurati issi oosuwa ootanawu leemissuwawu keettaa keexxanawu dumma dumma buquratanne miishata koshoosona. Hegeeti baynaako keetaa waatidi kexanawu danddayiyo?

Darotto asay puutiyaa qeera issippe shiishshidi cora gidida puutetakka dumma dumma sohuwa efiyoogan tokki tokkidi ba kariyaa puulaa naagees. Ha puuteti tokketenakko gakana qohoy aybbeshsha?

De'uwa baasuwa bollan doommida asi ay wodiyankka bana naages. Ayi metuwankka kunddana danddayenna. Ha baasuwa oosuwan minnidi eqqida asi. Baaso ooso giyoogee woyigiyoogee?

Darottoo asay dumma dumma keettaa laamiyo sohuwa woykko keettaa miishshata woykko so buqurata shammidi sohuwappe sohuwaa yuushshanaw Ayssuuziyaa giyo guyyee baggay dooyya de'iyo makina go"ettes. Ha makiinay baynnakko aybbin efaana dii?

Asay ba maayoy peerettiyo saatiyan darotoo beni wode marppiyan sikkoosona. Ha''i wodiyan qassi dumma dumma maashine keettaa efiidi maayuwa sikkiyo makiinan sikissoosona. Marppiyan sikkiyakko dummatettay aybeeshsha?

Dumma dumma sohuwan baliyageeti baliyode, qoo'iyageeti qoo'iyode, boggiyageeti boggiyo saatiyan seeraa naagissiyageeti de'ennaba gidiyakko asay waananeeshsha? Asaa de'oykka ay malataneeshsha?

wolaytta giddoni keehippe eretidanne gachaama koyro bayra gididda wolaytta dere asawu yetaa yexxida yetanchaa sunttay oonee?

Wolayitta dichchaa toho kuwaasiya kaa"iya yarati maayido maayuwa malaa maayidi corattidi issippe eqqida naatu giddon de'iya karetta qophiya gixxidi karetta shuraabiya maayidi eqqida na"ay wottido caamma meray ayi malati?

Toophphiya mule woggele yaagiyo ammanuwa kaalliya asati ammanuwa keettaa malaatay matsaafay dooyettidaagaa bollan masqqalee de'ees. Ha masqqaliya bollankka haraphphiya paallaydda de'awusu. I bollan de'iya zo'o meray aybaa qonccissiishsha?

Aaho goshshaa giddon zerettida keehippe lo'idi puulatti dicciya lokkomaa gidduwan gelidi miiddi de'iya medoossaa sunttayi aybaa geetettii?

Maxaafaa keettan woyikko maxaafaa nababiyoo sohuwan cora maxaafata issippe dooridi wottido miishshay xawula miishshee woyikko parnicheree?

Issi asay ba keettaa puulayanawunne keehippe alleeqisanaw dumma dumma mera maara tiyees. Keetta gidduwakka dumma dumma lo"iya miishshatun puulayees. Ha meraa tiyyenakko keettay lo"enne?

Dumma dumma asay ba keettan bana bana ayssanawu ooso qommotuppe dumma dumma baagaa baagaa oottees. Ha oosotuppe issuwa gidida zal"ee asaa naa keehippe maaddees. Ha zal"iya zal"iyogan asay keehippe daro dichchaa demmees. Ha zal"iya zal"idi diccanawu waanana koshshii?

Dere asaa ayssiya gadaaway cora asaa ekkidi oosuwawu kiyiis. Ha kiyida asatikka zaappiya, akaafaa, qonccooraa, kushiyan oyqqidi hemettoosona. Ha asati aybaa oottanawu biyonaasha?

issi deretettaa asaa kaalettiya gadaawa gidida woga aaway cora asaappe sintta bagaara uttidi asaayo odiidi de'ees. ha aaway aybaa odiishaa?

Hegee cora asay ubbay moochche naa booraago gonggoluwa be'anawu biiddi diyagaattuwan attuma na'ay banddiraa oyikkidaagee mayido shuraabiya meray ayi malatii?

Darotto 'suppermarkettiya' gidoon haattay dumma dumma ushshaa qommottinne maxinne mokorinne uruzze hegganne hegaa malatiyabat(h.h.m) beettosona. Ka'idda kaattaykka giddon diishsha?

Asay darotoo sonne kare medoosata kattatettawu maanaassi go'ettoosona. So medoosati kattatettawu go'ettogeeti booraa, deeshshaa, dorssaa malatiyageeta gidishin kare medoosatuppe kattatettawu go'ettiyogeeti oonee? oonee?

Cora asati issippe shiiqidi issi mala shuraabiya sintta baggaara "moochchenaa booraago" yaagiya bootta meray diyoogaa mayiddi hemettoosona. Ha asati ubbayikka issippe zannaqa sohuwa be'anawu boosona. Eti kushiyan oyiqqidoogee ayibee?

Issi mala tamare keettaa maayuwa salo meraa yunuformmiyaa maayyida cora luxiyaageeti luxissiyaagara issippe awa biiddi diyoona?

Dumma dumma puulaa miishshaati dooretti uttidi keehippe lo'iya suchvha keettaa giddon asati uttiddossona. Ha astuppe bolla baggaara de'iyaa puulayiyoogee keehippe lo'ees. A meray aybaa malati?

Haattaa uyiiddi de'iya dorssaappe guyye baggaara de'iya cora meheti dumma dumma meraara diya ubbatikka so medoosatee?

Ba de'uwa bollan luxeta layttaara gelibeena guutta naati woykko wodiyaara gelibeena asay keehippe qohettees. Luxettay asaa naa de'uwa bollan keehippe koshshiyaaba. Luxibeena asaa aybba qohoy gakki?

Dumma dumma mera kaametinne dumma dumma oyiddu gooman, usuppun goomaninne heezzu gooman hemettiya kaamiya qommoti de'oosona. Hageetuppe heezzu gooman hemettiya kaamiya qommoti de'oosona. Ha kaamiya qommotuppe issinna woyikko baajaajiya giyora ayissi aspaltte gidennasan hemettekkee?

Darotoo asay soon yeeganawu eqqida saaxiniyaa ootisees. Ha saaxineekka qassi xawullaa miishshaappe woykko pernicheriyaa giyoogappe oosettees. hagaa ay meran tiyiyaakko puullataneeshsha!

Wolaytta woga keettatuppe issuwa gidida wolaytta keettaa asayi darotoo gattaaninne meegan issippe keexxes. Giddo baggaara essiyo ordde mittaa sunttaa ayba giidi xeesiyo?

Asaa na'i badeuwa bolanni onnakka gotaa genanni onnakaa karenenanni gedee osuwaa ottikoo gittaa sohuwaa gakanawu dandayesi osooy ubbabawukka baso giddees, ottenna assi wananawu danadayyi.

Issi dere asaa aysiya aawa gidanawu issi asi koyro ba de'uwa bollan asawu qarettiya asa asa siiqiya asanne asawu keehippe mishetiya asa gidana koshshees. Ha asa hegaadan hanidi deenaakko asaa kaalettana danddayi?

So giddon cora qommo miishshati de'oosona. Hegeetuppekka tama achchan nu go'ettiyogeeti otuwa, bashiya, keriya, disttiya hegaanne hegaa malatiyageeta. Hegeeti beettiyo sohoy awaana gidanee?

Hano geella"o naa'iyo keehippe hagadana puulayyidi xugunttaara ubbaa loyttidaage Wolaytta soodon de'iyaa bessi yaagiyaa puulaa naagissiyo keettay?

Darkkon mokkiya doozati daro wode qummatettawu maanawu woykko usttatettawu go"ettanawu keehippe maaddoosona. Ha darkkon mokkiya doozatu sunttay aybee aybee?

Wolaytta wogaa qummatuppe issuwa gidida banggaa pilaara woykko ashuwa pilaara gattidi kattiyogaa yeggiyo loggommuwa giyo miishshay aybaappe meretti?

Cora qeeri naati woyikko koyiro xekkaa timirtte keettan naa"antta kifiliya tamaariya naati issippe shiiqidi hisaabiya luxiiddi diyonaa?

Cora qommo mittaa ayfeta sinttan wottad muuziyaa, abbokkaaduwa, zayttoniya, coraa miyobaa shishshada issi gasta mishiriyaa ogiya doonaani uutada bayzzada de'awusu wusu. Ha mishiriyappe sintta xeera issoy shammiidi dees. Ha muuziyaa gate aappunesha?

Asaa ubbaa kushiyan beetiyaa issoy issuwau sho'idi gayttanawu danddayiyo woykko coraa gatiya alaalee elekktronikke miishshaa gididaagappe issoy silkkiya maaddoy aybee?

Daro wode dumma dumma qommo ispportteta oottanawu oottiyo sohuwa geliyo saatiyan maayoyi hanennaagee de'es. Hegeetuppekka jinssiya maayidi geliyogee hanennaagaattuwa odoosona. Ayssi jinssiya gelidi maayiyakko hananabi aybee?

So asaa giyoogee issi keettaa giddon aqqiya aayiyo aawaanne naata gidoosona. dere asaa giyoogee hegaadankka issi issi keettaa issippe shiishin issippe shiiqidageeta gidoosona, ha cora asay issippe siiqettidinne issippe dosettidi daana xayikko aybbi aybbi corataneesha?

Darotoo odi bessan oduwa aattiya wodala ganjjeti errisuwaa oottanawu keehippe dosoosona. Eti erissuwa oottidikka keehippe puulayoososna. Gaasoy aybeesha?